Dad fadhiya waxey wataan buugag qalimaan

Salax ku ciyaarayaan labo koox

Waa nin ka shaqeynayo meel kushiin ah oo lagu kariyo cuntada biyahani lagu shiido

Naago wata xijaabo midab kiisu yahay jaalle

Will arday e fadhiyo fasalkoda waxey wataan buug iyo qalin waxey wataan dhar school shati cadan ah maclimintoda kortagan macliminta waxey wataan shati cadan ah sarwal baluug ah

Waa isbitaal waxaa yaalo sariir ta bukaanka

Waa laba wiil oo ku fadhida kursi oo wax qorayso waxay wataan shaati caddaan ay surwaal cadaan

Carwo lagu ibiyo carfisooyinka barfuunada iyo Hadiyadooyinka

Waa dabaq dheer daa qadooyin badan leh

Halkaan waxaa ka muuqdo bulkeeti guryaha lagu dhiso oo meel ku rasteesan

Waa saaka wadato boorsadeed

Halkaan waxaa ka muuqdo wiil arday ah oo imtixaan ku jiro waxa uuna wataa shaati cadaan ah qalin buluug gacanta ayuu ku haystaa waraaqadna miiska ayey saaran tahay

Waa gabdho fadhiya waxey wataan saakoyin madow ah

Waa niman ciyaartooy ah

Gaariyo dadka lagu riixo

Halkaan waxaa ka muuqdo niman fadhiyo masaajid waxaana ugu horeeyo nin wato cimaamad guduudan iyo shaar cadaan ah

Waa guryo wareegsan waxaa maraayo niman

Halkaan waxaa ka muuqdo gabdho taataagan waxa ayna meesha u egtahay dugsi quraan

Halkaan waxaa ka muuqdo caga cagaf orange ah

Halkaan waxaa ka muuqdo sadex saacadood mid ay tahay guduud iyo madaw midna ay tahay buluug iyo madaw midna ay madaw